Palli n bɔŋɔ ka paɣasara ku nyɛ bin gobi chinchina ka yɛla binyɛra bi nyingoya ni ka ʒi taha n dolila palli ŋɔ ka bi luɣuli zuɣu lora nim nyɛ din gba garita ka sagbana kama ku nyɛ zaɣ nuɣso n ti pahi zaɣ piɛla

Salo n zaya ŋɔ bi nyɛla gbansabila ka nyɛ paɣaba ni dabba ka bi shɛba nyɛ ban pili zipiliti a maa bi shɛba bi pili bi zipila maa kama nyɛla zaɣa nuɣusu ka shɛŋa nyɛ zaɣa piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣa sabila ka tihi ko n giliba n ti tabili yili kara.

niriba ata n-nyɛ ban tam sitafsi zuɣu ŋɔ ka bɛ nyɛla gbaŋ' piɛla ka pilila zupilisi yino zupiligu kama nyɛla zaɣ' nuɣisɔ yino zaɣ' piɛlli nti pahi yino zaɣ' dozim ka kuriti nyɛla din be bɛ ni tam luɣ'shɛli polo ŋɔ kuriti ŋɔ kama nyɛla zaɣ' piɛla ka bɛ nyaaga jiraaminsa waɣinli ku nyɛ din kuli za n-za ya.

duu puuni m-bɔŋɔ ka teebuli nima nyɛ din zaya ka duu maa zuɣusaa luɣili kam nyɛla laati di kam nyɛ zaɣ' piɛlli ka duu maa tingbuni kama nyɛ zaɣ' tankpaɣu ka kuɣisi ni fulaawasi nima gba nyɛ din be duu ŋɔ puuni duu maa dundoli shee kama nyɛla zaɣ' sabinli.

Salo n ʒɛya ŋo bi ʒɛla daa puuni ka nyɛla gbansabila ka bi ni ʒɛ shɛli polo maa jiranbiisa nim nyɛ din bɛ bi nyaanga ka bi tooni na ŋo teebulu nim nyɛ din ʒɛya ka Binwola pa dizuɣu binwola maa kamani kodu n ti pahi naanzuhi ni di taba

niriba nyɛ ban tam loori zuɣu ŋɔ ka loori maa kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka di kuriti nyɛ zaɣ' sabila tooni na ka gbuɣima ayi ban zaya ka yino kuli yaai la o nangbuni pam yino mi nyɛ ŋun za zuɣusaa ka bɛ ni za luɣ'shɛli polo maa mɔri nyɛ din be luɣili kam bɛ nyaaga sa ka tihi lahi nyɛ din ʒe ʒeya.

Prisin n boŋo bi nyɛla paɣaba ni dabba ka nyɛla gbansabila ka bi ni ʒɛ shɛli polo maa do so ʒɛ bi nyaanga n gbubila yɛ duɣurigu yɛ duɣurigu maa nangbani kama nyɛla zaɣ nuɣso ka so gba ʒɛ kpaŋ ni na ka pilila salima zipiligu

Beebinima ka bɛ mɛmmɛ n tam kom puuni ka bɛ nyala ban tam binyera zuɣu ka gbibi la kikahi n zaŋ kpa bɛ noya ka di nyaagisa gomnanti so ŋun daa n deegi suhudoo n zaŋ ti gana ŋɔ n yerila kuami Nkuruma ka o gba nyɛ ŋun tam nyaaga maa ka tihi nyɛ din ko n gili ba.

Salo N ʒɛya ŋo bi zaa nyɛla gban sabila ka bin ʒɛ shɛli polo maa tankpaɣu ku yɛm di luɣuli kam n ti pahi kom ko daɣari gba nyɛ din bɛ luɣuli kam ka gbambihi nyɛ din ʒɛya ka koma bɛnbɛ gbambihi maa puuni ni tahabihi

Doo n azya ŋɔ o yiɛla tani nɛma ka o liiga gbuni ni kama yɛ zaɣi dozim ka o lan zaŋ daliya shɛli gba n pa o bɔɣu zuɣu ka di gba kama yɛ zaɣi dozim ka koliba nim ku yɛ dini tamtam taba zuɣu n bɛ di bini yara ni n gba za ni maani dini bɛ binyari shɛli ni maa kama nyɛla zaɣi zɛɛ .

Dundoŋ ni n boŋo ka paɣa so nyɛ ŋun ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka o tamla ŋmani kurifooti ŋo zuɣu n chimdila waagashe o lahi nyɛ ŋun gbubi suwa ni waagashe ŋo o nuuni n ŋmaharili ka shɛŋa din lee pun chimmi n tamla gbambili piɛlli zuɣu

Namda nim n nyɛ din ku paaki paaki n tamya ŋo n ti pahi niɛma tana nim gba nyɛ din biɛni ka namda nim maa di kamal nim nyɛ din galisi pam zaɣ vakaɣi biɛni ka zaɣ nuɣso nim biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni n ti pahi zaɣ dozima

Salo n laɣam ʒɛya ŋo bi tamla palli zuɣu palli maa nangbani kpaŋa ban kohari kpaakpa nim nyɛla ban bɛni ka palli maa zuɣu loori piɛla nyɛla din tamya ka di nangbani kpaŋa yili tumtoma shitori nyɛ din ʒɛnʒɛya ka moto nim gba ku bɛ palli maa zuɣu chɛna

Niraba ayi n ʒɛya ŋo bi nyɛla paɣaba ayi ka bi nyaanga bindira nyɛ din yɛm luɣuli kam Alaafee biɛni n ti pahi kodu nima ka binwola maa nyaangi yaha so gba lahi nyɛ ŋun ʒiya o lee nyɛla gbaŋsabila

Niraba ata n ʒɛya ŋo bi zaa nyɛla dabba ka bi gbubila tahabihi ka bi gbubila tahabili shɛli n boori bin niŋdi tahabili yinga ni ka di tingbani ni ko daɣari ku nyɛ din doya ka bi nyaanga tihi ni mori gba lahi nyɛ din yɛm luɣuli kam

Salo n nyɛ ban ʒɛya ŋo bi nyɛla Gbansabila n nyɛla dabba noli bi gba nyɛla ban gbiri salima ko biɛri ku nyɛ din do luɣuli kam tankpaɣu gba nyɛ din dondo nimaani ni bi maʒina nima bi nyaanga mori ni tihi n yɛm luɣuli kam

Palli n bɔŋɔ ka lora nim nyɛ din garita yaɣali ŋɔ ka yaɣali n ŋɔ palli gba lahi biɛni ka lora nim garita ka di sunsuuni loori kura nyɛ din gba ʒɛya n ti pahi kuriti ka di gba nyɛ din biɛni ka zoli nyɛ din ko n giliba

Salima gbibu shee n boŋo ka boɣa ku nyɛ din gbingbi n doya ka loori gba ʒɛ nimaani bi gbirila salima nim maa ka niraba gba nyɛ ban ʒi nimaa puuni ka bu ni ʒɛ luɣu shɛli polo maa tankpaɣu ku lahi nyɛ din dundu n do nimaani ka di luɣa ni tihi nyɛ din ko n giliba

Salo n laɣam ʒiya ŋo bi nyɛla paɣaba ni dabba ka nyɛ gbansabila ka nanim gba ʒi nimaani ka sokam ku wuhula o daa anbirala zuɣusaa bi piri pirila binyɛra bin gbubi chichaɣasa gbubimi ka naan chɛ ban ʒi kuɣusi zuɣu

niriba ayi n-nyɛ ban ʒiya ŋɔ bɛ nyɛla gbaŋ' sabila yino nyɛla ŋun gbubi ti shiri Gana ŋɔ laɣiri ŋɔ ka teebuli nyɛ din zala o tooni ka nuchebaŋ nyɛ din pa teebuli ŋɔ zuɣu n-ti pahi takara gbana bɛ ʒila tia gbunni.

Paɣa n nyɛ ŋun ʒiya ŋo o yɛla daliya boɣu bihi ka di kama nyɛ zaɣ ʒiɛ ka tana nyɛ din ku panpa taba n pa tabi hali ni zuɣusaa ka o ʒi n jɛlli paɣa maa nyɛla gbansabinli

Loori nim n nyɛ din ʒɛya ŋo loori shɛli din toori tankpaɣu niŋdi tipa nim puuni nyɛla din ƶɛya ka tipa nimaayi gba nyɛ din ƶɛya ka tankpaɣu nyɛ din palli ka nimaani lee ku nyɛ tankpaɣu ni ku yɛm luɣuli kam tipa nimaayi ŋo kama nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka loori shɛŋa din toori tankpaɣu ŋo kama nyɛ zaɣ dozim